Mikhuhlani yemuhlobo uyu aifaniri kungwarirwa mumamizi angaa majaha ndombi vaisa nemadzimai vanosisa kuenda kuzvibhedhlera koongororwa.

Kune mikuhlani isingaperi ngemitombo dzedu dzechiantu, asi weyipera ngemitombo yechizvino-zvino, zvakanaka kuyenda kuchibhedhlera, woningiswa ngezvizato, zvakona kuti woyita ponereyi.

Mihlobo wezvirwere izvi mikuhlani iyi ayidi kuingwarira naapi. Inoda kuti waiona wokasira kurumba koopuwa mutombo kuti udetsereke mundaramo yako.

Iriyozve mikhuhlani inoitawo kuonekwa pamakanda edu, panezvona nemuviri yedu asi inorapikazve nemitombo yakasiyana siyana inooneka muzvibhedhlera medu.

Toguma kuchibhedhlera tisahlehla yeipetuka sure. Kana mishuna dzeitetena, ndizvona ngatigume pachibhedhlera toona vanotidetsera apapo.

Zvinodetsera maningi kuti muntu une denda rinoashirwa ngevamweni vantu aende muchibhedhlera zveidetserazve kuti vanoshanda kuchibhedhlera vazvipfekedze mbahla dzinoita kuti vasaashidzwa mukhuhlane.

Muntu weshe unosise kudetserwa ngenjira inomudetsera ndau iriyo kuzvibhedhlerayo inoita kuti muntu weshe oningirwa kuti ngazi ichiri kuhamba zvakanaka ere kana kuti mwoyo wako uri kutaka zvakanaka ere.

Mihlobo nemihlobo yemikhuhlane inoda kuvhakacha nayo muzvibhedhlera. Kuchibhedhlera ndokweunoona rubatsiro runoita kuti ikudetsere.

Zviriyo zvitenda kana kuti mikhuhlani inobata makanda edu inopera wahambira munjira yakanaga kuchibhedhlera aiperi mutongo yemuhlobo uyu wakaingwarira mumhatso mwako.

Kune matenda anotapukira vantu vamweni anoita okutomukira inga chimangowe akasanasa kubatikirwa zvakanaka anoda kuzvipfekedza zviro zvinoita kuti zvisatomukira pane umweni muntu unenga asina mukhuhlani wemuhlobowo uwowo.

Kunemikuhlani yakaita samagwembe inoita pamishunya yedu asi munhu aita magwembe hazvichadi kumungwarira mumuzi zvotode kuti aende kuchibhedlera kodetsereka ,variyo vanoshanda.

Chezvakanakira ngezvekuti ukandonxonda pamusiwo pechibhedhlera aupetuki kumuzi isizi kuona rudetsero runoenderana nemukhuhlani waunonga unawo.

Mikhuhlani ineyi yatinoronza ngezvayo, inoasiyana-siyana, asi pane mikhuhlani inotomukira yeimamira vamweni. Yakasisa kuti, iendwe nayo kuchibhedhlera, yoorapiwa ngevanozvikona, vakafunda ngezvayo, kuti isaramba yeibatira vamweni va....

Vamweni vasharuka vanoti kwai hai wee mvura aina chiera, kubeni mvura yakachena yakatonakawo kumwiri kwedu. Ngazi yedu inotodawo mvura yakanaka kuti ihambe zvakanaka. Mvura inocherwa mumapombi inotiitira kuti mwiri dzedu dzikure dzakagwinya, dzakanaka.

Eya kwai muntu weshe unosisira kuti ahanire mashoko eutano akanaka akatodza kuti apone ndiwo nyika ino...... .

Kwai vachechana avadi kuhlupiwa ngema njekenezi vatoriwo nawo mabanhta avo anovaemerera kuti vasahlupiwa muntaraunda yevanogara.

Vangava varumbwana kana ndombi muntu weshe wakasisa kuti ahanire Kupona kwakanaka nekutora zvinoiswa mumwiri zvakanaka.

Ngarihambe shoko rihambe rinzerereswe munyika yeshe ino ngekudayi antu eibhuya ngekupona kwakanaka kuti kupona kwakanaka kunooneka antu avhakachira zvibhedhlera veironzerwa uye kurapiwa kwakanaka.

Hazvinei kiti indombi, ijaha neatoo mudzimai, kana kuti murumbwana dangani idhodha, nyika yeshe hazviketi, muntu weshe anosisa kuti aonekwe kuti hamuna mikuhlani ere ingadai yeimutambudza.

Kwai haiwee nyika inongokwidza kwayo teshe tinosisa kuti tiwone mukanawo wekubatikirwa kana tine zvatinoda kudetsereka panyama dzedu kana pamukuhlani ingadai yeitishupa tinodetsereka nyika yeshe kune vanozvikona muzvibhedhleramwo.

Teirarama mundaramo yedu ndau ngendau, munharaunda mwedu nenyika yeshe nekuzara kwayo, kutoriwo nemabani anoemerera nezvevandani, vachechana zvidoko zveeshe zviri mundaramo yedu teirarama.

Asharukwa variwozve vane bazi rezvirongwa zvakatekeshera nemuntaraunda nemiganga dzetinogara vanosisa kuti vabatanidzwewo pamwepo nezvirongwa zveutano kuti zvidetsere vantu mundaramo dzavo.

Ngarihambe shoko reihluswa reipepetwa renzerereswa nenyika yeshe nekudzara kwayo kuti kupona kwakanakirei utano hwakanakirei

Muzvinyuka mwetinochera mvura yekupuza munosise kunge mwakaongororwa ngevakafunda ngezvazvo votitendera kuti tocherepo mvura yekuti tigozoshandisa mundau dzetiri.

Kupona akusisi kuketa muntu , muntu weshe ingaa ndombi, jaha, midzimai, muisa weshe muntu wakasisa kuti adetsereke ngezvekupona kuti nyama isatetena tetena nekupanda.

Teshe ngatichigudhuzeyane teyiyenda kohloyiwa zvingadai zveibingaidza mukati menyama dzedu kumiganga yeshe yetinogara kuti miri yedu itiitere zvakanaka.

Vantu vanonga veizwa muzwazwa neavo vakatware mimba dzinenge dzadzimba vanosisa kuenda kuchibhendlera kooningirwa.

Majaha nendombi vakagara vaneminxabango inonga yeinxabanga zvakanaka mumusoro ,vanogara veyidakara mukuwo yakawanda.

Nadzo dhlondo dzedu dzikaita inga tei dzavhiringidzwa dzinokorera kunthlxabanga zvakanaka. Zvibhehleya zviriyozve zvekuti vantu vavhakchire kodetserwa kuti vanthlabange zvakanaka.

Takagara kudai muchindau medu mundau mwedu, madehenya edu ane uxopo mukati mwawo, asi zvikaite ingati zvahamba zvisizvo pauxopo hwedu, atirambi takangwarira vantu ava mumamizi. Vanokonazve kubetsereka muzvibhedhlera zviri mundau.

Variyo varumbwana vanotodaropo kuzwai ngqondo dzavo dzeyita kunge adzisisiri pandawo zvinovapiqa zviro zvakadaro izvozvo zviriyo zvirwere zvegqondo asi ukaenda kuchibhedhleya unokombisa ana mazvikokota akona vanozvikona kuti vazvinasirise.

Kwai tisateteredza vane nxondo dzisizi kuema zvakanaka, kusaema kwenxondo zvakanaka hazvibhuyi kuti muntu unenge asisiri muntupi ,muntu ,muntu ngeumweni .

Zviri mumasoro zvikaxabana zvakanaka pasina chinodzithikabeza nengazi inonasa kupopoma muushoni zvakanaka.

Ungadai mundxondo mwako weivhiringika zvakanaka kuvhakachira chibhedhleya wooningirwe wodetsereka, ndxondo dzikaxabanga zvakanaka unogara uri wekudakara mukuwe weshe.

Dzinobetsera ndaudzo dzatakasikirwa ndimarure dzona dzezvibdedhlera. Ndimona metinobetserwa ungadai une mukuhlani kana ungadai une mishuna yeipanda ndipona paunobetserwa kana waendeyo.

Zvakanaka kuti wandozwa patetena mumushuna mako worumba kuchibhedhleya chinenge chiri padhuze nepeunogara mundau mwako. Zvibhedhlera zvandoti hlehlehle peshe-peshe zvaapo.

Ngekuti kwai muntu-muntu anorya rinopisha ingaita kungatei kwedu kunyenyeredza nekuteteredza ndau dzetinodetserwa kana mishuna yapashirwa ,asi zvakanaka kuti mishuna ikan'en'ena tivhakachire zvibhedhlera tione rubetsero.

Tinhxlabange muteto wekushamba nhengo dzemiri yedu tisati tabata chekufambira mumoyo kuti ndaramo yedu isashaishirwa ngezvitenda.

Zvinezvi mukurarama kwedu radziwada-wada kuketa kuenda pekokumira , zvibhedhlera zvinoti detsera kuti tione kuona kuenda kuretu ndipona patinorapirwa mikhuhlani yakasiyana siyana ,kunyangwe ndenda dzemurenje dzinonga dzeinesa tinodetsereka kuzvibhedhlera.

Mwoyo wako peunozwa kutambarara ndipona peunoxonda pachibhedhlera kodetsereka. Zvibhedhlera zvapeshe-peshe kumuntu unoda hake kudetsereka.

Ngativhakachire zvibhedhleya zviri muberere mwedu mundau yatinogara umu ndimwona mwatinodzidziswa ngezveutano hwemungazi nemumishuna mwedu ndikwona futi kwopone ndaramo yakati hwee.

Apana chitenda chinonzi ichi chidoko achisisi kovhenekwa chitenda kana mukuhlani weshe ungadai wein'en'ena mumushuna mako unosise kuenda pachibhedhlera chiri mundau menyu padhuze nemi.

Atitombophumuyi ateyi shoko randengendera ndau ngendau. Muntu weshe ungaa muchechana, kana kuti ndlekenezi, shoko ngarigume rekunaka kwezvakaita rekupona.

Vanthu vasita maharura, shoko ngarimburumbuke riende kundau dzeshe, vanthu vaziye ngekunaka kweutano nekupona.

Muntaraunda mwetinogara munodai mune vane ndxondo dzakavhiringika dzakapesana dzinorumbirirana kwai hai wee musavaningirira pashi isusu vane ndxondo dzinohamba kahle tisu tinosisa kutobhuirana kuti tovangwarira muhlobonyi vantu ava

Tisatambudzika ngekupumhana nekukwarakwata kuti mukhuhlani uyu wakabvepi. Variyo vakafunda ndizvo vanonatsa kuziya matangire anoita mikhuhlane nekupedzwa kwayo.

Vantu akiti woye tisahlupika ngekuti zano tori tumba pari zano raa peshe peshe rinondodai kuhamba rwikushwa ngevanozviziya zvekupona.

Kutorizve nemitemo yekuparadzira shoko kuti rihambe muntaraunda dzeshe remaitiro kana kuti maonero atingasisa kuita tine hutano hwedu hwakanaka, michina yedu inosisa kuramba yakagwinya.

Zvinotoda kuti vantu vabatane pamwepo vahambe veiereketa nekubhuiravo vamweni zvakanakira kuponeswa muzvibhedhlera. Vantu vasandoita mazvake-mazvake vakagara muntaraunda zvinoda kubhuirana shoko reienda mberi.

Tinoti muchindau muno muntu kuti aziye dziko rake kubhuirwa. Guhu ngariende nendau dzeshe kuti vantu vaziye kupona kuti kupona kwakanaka.

Mundau mwedu mwetinogara vantu ngavabhuirwe, nduma ngaiende yeironza ngekunaka kwekupona kwakanaka teihambira zvibhedhlera zvedu hakutyisi.

Vona vechibhedhlera avagari vakanyarara vanotironzera ngemashandiro nemashandisirwo angadai eida kuitwa mitombo nekutozvingwarira mishuna yedu kuti tirambe takagwinya mundaramo dzedu.

Kudarokwo kukurudzirana teitosundana kuti kupona kwakanaka zvinodiwa mukupona kwedu. Tinoda kutopwepweredzana teibhiirana mundau dzeshe kuti kupona kwakanaka tazwa papanda torumba kuchibhedhlera.

Peshe-peshe petinonga takaungana ngatibhuirane zvekunaka kwekuti muntu akarwara nyama dzikatetena ngarumbe kwana mazvipedze kwadhogodheya kuzvibhedhleya. Ndivo vanoziya zvavanoita zvemushuna dzedu kuti dzigwinye.

Atoriyowo mabanhla anoemerera vachechana vachabuda mukaka pamiro, zvimajaha, nezvindombi zvichiri kusamvuka.

Zvibhedhlera zvarati chakata nenyika yeshe ino, marure wakadetsera hake, hapana anofa akagara mumuzi, weshe kudhudhuka wakaningira kundau ine chibhehlera kuti udetsereke mundaramo yako.

Muntu weshe anorwara mutwabango make ngatwabange kuti zvibhedhlera zvinoonekwa peshe peshe mundau mweshe mwatinogara ukarwara zvinenge zvadarikidzisa mwero unotwarwa weiendeswa kuzvibhedhlera zvimweni zvakakura kudarika zvinonga zviripo pandau yaunogara.

Zvipatara rapwepepe peshe-peshe, kwakuito ekugara ngendiro ngekuti mutani ungapwanyika ngekuwanda azvichanesi mundaramo. Unodetserwa pewadira.

Denderekete ringaa chaa rei azvichadi kera shure wazwe mishuna dzeitetena wochititorumba kuenda chibhedhlera kodetsereka zvaapeshe peshe zvati chakata.

Munyika yaMarure amusisi kuti muntu ungachabati tswi kutya ngekutama chekuita, mishuna ikatetena kutoronga kuenda kuchibhedhlera chiri mundau mwenyumo.

Wazwa panonga peirwadza kana kutetena mumushuna mwako ziya kwekuenda ,enda kuchibhedhleya wobetsereka nguwa ichiripo ,mukuwo unozoenda peisire wofa.

Musaita mpeya peya yamusingakoni mumakanyi umu mundau dzamunogara kuhluza doro ngemutani mikhuhlani ikamubata rumbayi kuzvibhedhlera zviri mundau dzenyu kuti mudetsereke.

Zvinodetsera zvekuti wazwa mishuna dzako dzeitetena worumba kuchibhedhlera ngekuti ndikona kwevanokona kuhluza veiona kuti panopanda ngepari.

Mundau mwetinogara tikaenda kuchibhedhlera kune zvinotodetserazve kutwara vantu vanonga vanyanya kurwarisa kuende kundau dzinenge dzine muchini inonga yeinasa kuvheneka.

Zvakanaka ngokudaro kuti muntu wazwa kuti nyama yako inotetena wokasira kurumba kuchibhehlera weirumbiswa ngezvinokasika zvaayo mazuwano.

Kwai nyanda yeyo madhodha voye rubetsero rakakwana tinoriona kuzvibhedhlera. Musahlupika makagara mumiganga menyi nevantu vanonga veida kubara ngavaende kuchibhedhlera.

Ukavhakachira pandau yechibhehlera wagumepo ukatotoroswa vohluza voona kuti unozwei vanozokuronzera kuti wopuwa mutombo mundau yekugwarira mutombo.

Hazvidi kurera mikuhlani nezvitenda zvinoita mukati menyama dzedu zvetisingakwanisi kuona. Zvinoda kuenda kune vakazvifundira kundau dzakona kuzvibhedhlera torapiwa nyama dzedu dzosundurika.

Teipona kudai kune vane ngazi dzinombopota dzeizi dzaane matsvina dzinoda kusukwa, hino adzisukiki nemvura yetinopoza dzinotoda chizato chakaita sechiri paderapo chinotokwanisa kusuka zviri kuhamba mungazi ,kuti ndaramo ienderere mberi.

Azvidetseri chiro kuzwa mushuna dzako kunyañya dzemukati dzetidingaoni dzeitetena wogara nadzo mumhatso wakadzifisha zvinodetsera kuenda kuchibhedhlera wodetsereka.

Mutombo yemazuwaano, yakahluzwa nekupepetwa inoda kuti irape mishuna dzedu dzemukati ,inosisa kuoneka muzvibhedhlera mukuwo weshe, nekutenda kwaanogumeyo eida rudetsero.

Vasharuka vedu vekudhaya vaireketa veiti nyama haidi masinhwa. Ungadai veizwa nishuna yako yeitetena zvakanaka kuti uende kuchibhedhlera.

Kurapiwa mishuna inopanda iringemukati kwakanaka maningi ASI zvinoda .Wanda kuchibhehleya vanonga vakafunda ngezvazvo vanoshanda vakazvipombera kuitira kuti zvisatomuka zveiendawo kwavari uyezve iwewe wakona udetsereke.

Mitombo yemuhlobo uyu neatu inoshanda iri mukati mwemuwiri yedu inoda kunasa kuyayeya kune vanenge veyizvipangirisa kuti unoita mashandisirwe eyi kuti zvisazopambanika pakushandisa mitombo iyi.

Peshe peshe patinenge tiri tinongoxabanga ngenyaa yekurapiwe mushuna yedu inenge ichipanda pane .itombo inotirapa mukati taamwe mitombo inotirapa mukati inoda kuti titerane isati paradza misoro yesu kana kutishaisha mifungo yedu.

Mitombo dzechiyungu dzemazuwa ano dzinorapa nyama dzemukati dzatisingaoni. Dzinoda kuti dzashandiswa muntu wombogara pashi, woyaiya kuti dzishande zvakanaka usingadzishaishiri.

Zvakanaka ngokudaro kuti muntani weizwa kuti nyama dzakwe hadzizwi zvakanaka aende kuchibhedhlera oopuwa mutombo unoita kuti urape nenyama dzake...

Mundaramo yedu zvakana kuti tazwa panotsuna tsuna zviya tovhakachira zvibhehlera. Chibhehlera nevanoshandemo azvikheti kuti zvinorapa pari. Mitezo yeshe inorapika.

Kuti muntu weshe aziye nekutsunguzwa nekunaka kwazvakaita ngekuti muntu unosise kuti kugare akagwinya mushuna dzake.

Munhu unokona kurwara kubanze kana kuzwa mishuna yeitetena ngemukati asi zvakanyadaroko apana chinotya kurapiwa ngemitombo yekuchibhedhleya. Zvese zvikarapiwa zvinodarika.

Tinayo mishuna inotetena ngemukati mwenyara dzedu asi zveizokwenwa nekubanze, zviroyozve kuzvibhedhlera zvinodetsera kuti tipone ngemitombo inorapa ngemukati mwemishuna dzedu.

Mitombo yechizvinozvino inorapa mishuna yemukati, yetisingakwanisi kuona ngemadziso kubanze yakanaka ngekuti inoita kuti mishuna ikasire kurerukirwa, asi inoda kuti yashandiswa, muntu aterame pashi, kugarisika kuti inase kushanda, isakushaishire.

Kwai mungazi medu mumwiri medu munokone kutoita kutapira ungati maiswe shuga beni kuri kurwara hino kwai izvi zvitoriwo nemaitirwe azvo ekuitira kuti hai muntu usaguma pakufa kutozvibatikira iwewe pachako kuitira kuti upone ndaramo inoenda mberi.

Kuti mishuna yedu igonde kuzopiwe mitombo inoirapa ngemukati, inoda kumbotanga yavhenekwa ngezvinovheneka zviri muzvibhedhlera.

Mazuwano ukazwa mishuna yemukati yeitetena dangani kukorera kumedza chikafu dangani kupisha ngemukati wakasisira kuenda kuchibhedhehlera kune vanozvikona zvekushanda izvozvo, kune zvitsato zvinoningira kuti zvakaita okudini uye.

Variyo vakazvifundira zvekunasira mitombo yechizvino zvino ,kubva mumashakani. Asi hayi yambinge kupiwa vanhu ino mbowongororwa yorofezwa kuona kuti inokodzerwa here kuti ishandiswe.

Idikatika kukombedzana zvabuda pavaihluza nekupepeta mitombo. Veida kuona kuti inoita shandirei pamikuhlani yakasiyana-siyana, zvitori nevanozvishanda veizvikona kuzvitotorotsa.

Mitombo adzitambiri muzvibhedhlera Kune kwadzinobva kune mbatso imotoshandwa izvozvo kunasira mitombo yechizvino zvino.

Dziriyo mbatso dzinoongorora ngemitombo ,zvakanakira kuti mitombo ine iyi inozoshandiswa nevanonga veirwadziwa ngemishuna yabva kuningirwa kuti inoita here kana kuti haiiti. Mbatso idzi dzinoningirwa mitombo, yeinasirwa, yeihluzwa, yeionekwa kuti inokodzera.

Ndau idzo dzakanaka ngekuti hai ndimona munota kuti vantu vatumbirwe mukuhlani. Munotumbwa mikuhlani yakasiyana-siyana, sure kwekunge zvapepetwa nekuhluzwa ngemichini mona mumhatso yakona iyoyiyi.

Chezvakanakira ndechekuti hayii, vanozvikona vakona, havaambi ngekukupa mitombo, vasizi kumbohleza zvaunonzwa zvakona mumbatsoo dzekuhlezeyaa.

Zvingaita ingaitei ngezvemahala wanzwa mushuna dzeitetena asi kana wazvizwa enda padhuze pane ndau inodetserwa vantu yechibhehlera wogumapo ndivona vanokwanisa kushundura kamushuna pamutezo wako voisa mundau makatodza kuti ihluziwe.

Mikhuhlani eya tinoizwa asi aindoambi ngekupera yega inopedza nemitombo yemushango neyechizvino-zvino, mitombo yechizvino-zvino ine mbatso dzeinotonasirisirwa mwedziri.

Azviambi nekungopuwa mutombo kuchibhedhleya usizi kumbohloiwa mishuna yako kana kuti ngazi ichimbohloiwa nekupepetwa kuti paoneke kuti panorwadza pemene mene ngepari .

Zvakanaka akani kuti mishuna inenge yadamburwapamitezo inopanda yevanthu kana ichingee ngazi yatorwa kubva kumushuna wemunthu kuti iningerwe ndau peinosisao kuningirwa usati wapuwao mutombo unoenderana.

Vantu akitiwoye tisaita maharora teitya kuti dangani mitombo yatingapuwa yechizvino zvino inotishaishira, autishaishiri ngekuti yakaongororwa yochopepetwa ikasarudzwa.

Iriyo zvee ndau muzvibhedhlera dzinohlozi nekupepeta mitombo veiningirisa kuona kuti ndiyona ere inoenderana nemikhuhlani yakasiyana siyana.

Ndau dzakasiyana-siyana muzvibhedhlera zvakasiyana-siyana inezvizato zvinokona kudai zveidetsera mundaramo yedu, zvinodetsera dai kungadai kuri kudusa mazino dangani kungadai kuri kuningira kuti mumishuna dzedu ngazi irikuhamba zvakanaka ere, zvizato izvi zvinotidetsera kuti tipone mumishuna dzedu.

Zvakanaka maningi kuti zvimutombo unonga vaoneka zviya dangwani vaoneka nezvifunduvana zvinonga zvakofunda kudera-derayo. Vakanaka kuti uzoongororwa uningirwe veihluzwa mumamhatso akona kuti zvionekwe kuti ndizvo ere zvemene.

Zvakatinakira isusu vantu kuti tahluza mitombo zviya ipote yeienda kumambatso kwakona koohluzwa kuti izooneka mashandiro einozoita.

Dai wazwa nyoka yekubada mukuwo umweni zvakanaka kuvhakachira chibhedhlera chiri padhuze nepeunogara mundau mwako zvinodetsera kuti paunobara mwana abude zvakanaka kana ane chinonga chonesa chinokasira kudetserwa apapo namai akona.

Kwai tisatka kana kuhlehla nendumure dzedu. Ngatixonde nadzo kuzvibhadhlera dzoningirwa dzeipuwa zvakasisira zvinodziponesa.

Ndapota vakatwara mimba ngatisaita nheyateya ngemapinge ngekusada kuenda kobarira kuzvibhedhleya. Mukabarira mumakanyi memunogaramo munokona kufa kana kutotama mwana vakona zvashaishika kuitika.

Tinokurudzira uye kufanira kusundana kunyanya vaya vanoda kubarira mundau yavanogara vasingadi kuenda kuzvibhedhleya ndovetinosisa kusunda avavo kuti vobarira kuzvibhedhlera . Mwana akabarwa pane pakabhenda unotokasira kunasirirwa achabva kubarwa.

Zvakanaka kuti vozwa kuti mimba yopanda vorumba kuchibhedhleya kune vanonga variyo vanobetsera kuti ubere zvakanaka pasina kukuuraya mwana vako kana kuti iveve vakona kutya kuibara. Vana vadoko vanofanira kungwarirwa zvakanaka ngevanozvikona.

Zvakanaka kuti wozwa mimba yoda kubarwa, worumba kuchibhedhlera chiri mundau mwenyu padhuze nepemunogara, kuti udetsereke mune zvakanaka. Ubare mwana wako akapona, uzodakarawo.

Ungadayi weizwa nyoka yekubara yobiribida mundani, uasagara uri wega weiemera ananyamukuta, rumba kuchibhedhlera ndikwo kwaunoona kubatsirwa kwakafanira.

Zvinhongirani nevachechani ndikwo kukhomba kuti dzinza riri kukura. Vanosisa kuenda kundau dzavo dzavanoodetsereka nekurapiwa zvakasiyana siyana zvinonga zvirimwo munyama dzavo kuti vakure vakagwinya.

Mishuna dzeitetena ukaenda kuchibhedhlera mazuwa ano kwaane zvizatowo zvinodetsera kuningira kuhluza kuone kuti unozwei zvotidetsera kuti kufa kupunguke mundau dzetinogara.

Teirarama mundau yamarure, tinonga takasikwa zvakasiyana ndiye marure wakona. Kune vaksika nemitezo dzisizi kunatsa kutodzana nedzevamweni midziyo ingatodetsera ndiyona inooneka muzvibhehlera yakaita seyabudiswa pona apa , inodetsera kuti vahambewo........

Michini kana kuti midziyo yechizvinozvino yakanaka mukudetsera vanorwara pandaramo yedu. Ndiyo inovheneka ngazi yedu kuti yakachena ere kana kuti yaane matsvina. Inoitazve kuti vaye vanetseka ngekubara inovheneka yozoona kuti hayi chiri mundani chakaite mugarirei.

Pamwedzi wega wega mukhuhlani inoita ekusiyana, kusiyana kwemikuhlani ndokusiyanawo kwezvizato zvakona zvino shsndiswa muzvibhehlera ngevaka zvifundira.

Eya zvibhehlera zviriyo mitombo yakahluzwa dzikaoneka kuti dzinoshanda ASI vanoshanda muzvibhehlera avo avodazve zvekusukisa ndizvo mitombo kuti ugume panenge paneutenda

Zito nderedzwa izvi zvakanaka ngekuti zvino tidetsera pakupona kwedu. Zvimweni zvakona ndidzona ndiro dzinobeka mapirizi kuti dzirachidze mitenda, zvimeni dzakona nareti dzinobayira mumishina yedu. Zveshe zvinotidetsera mukupona kwedu muzvi bhedhlera.

Muzvibhedhlera mune zvezato zvirinwo zvizato izvi zvakanakira kuti usati wapuwa mutombo unombovhenerwa ndizvona woonekwa kuti auna chaunozwa chemene mene vozoona kupuwa mutombo zvasiyana nekuamba ngekutora mutombo wechintu isina kumbovhenerwa mumuchini.

Pasina zvona zvinodetsera kutihluza nekutipepeta mumushuna hazvisahndiki. Zvinotoda kutanga wavhenekwa nezvinovhenekese ngazi. Ndookuti uone kudetsereka ngemitombo zveihambirana ngechirwere cheunonga uinacho.

Pamukhuhlani wega wega tamboronza kuti une zvizato zvawo. Eya zvizato zvizvi zvinenge zvakatoemera isusu muzvibhedhlera. Tikakorera kugudhuzeyana kuenda kuzvibhedhlera zvinozotama unozvishanda.

Azvidi kuti muntu ati dhuu, mwii oro ototorosa ngezvendaramo yake mishuna dzeipanda . Azvina zvezvinodetsera, zvinoda kuvhakachira chibhedhlera, woogumeyo kune zvinodetsera kuhluza mumushuna nemungazi yako kuti zvionekwe kuti panopanda ngepari pemenemene.

Zvakanakira mazuwa anaya ngezvekuti mitombo iriyo kuzvibhedhlera asi zvinonga zveyi hambidzana nezvizato zvakona, zvinodetsera kuti zvihluze muntu, kuona kuti unozweyi asati apuwa mutombo wekupuza kana wekuzora.

Muzvibhedhleramwo zvizato zvakhona zvekushandisa kutsvaka panotetena pemushuna zviriyozve. Tinozobva muya asi tambobva kuchibhehlera kooningirwe panotetena ngezvizato.

Pamishuna yedu tinogona kubuda zvisasa torotooarairwa teiti dangani zvichapera. Kutori nemitombo yechizvino-zvino inokona kudzodzwa kuti zvidarike. Zveshe zvinotarauka.

Muntaramo medu yemazuvaano nemaponero atinoita zvodakadza maningi ngekuti kwaane zvekushandisa zvakasiyana siyana muzvibhehlera .Chimwe nechimwe chinonga chiyishanda zveenderana.

Musadaro kurapa mukhuhlani mumishuna yenyu nekuita ndeyateya dzekushandisa zviro zvakasiyana zviriyo zvinoita kuti mikuhlani yenyu imire , idetsereke , ibudiswe pasina kurwadziwa kwakanyanya.

Ariyozve matenda kana kuti mikhuhlani inoita yokutomuka yenamira vamweni inganhata inoda kuti muntu aende kuchibhedhlera ndikona kwaanoona rubatsiro musaswere makagare muntaraunda.

Mazuwa ano vantu vakafunda vakaxabanga kuti vantu vaite ponerei. Zvizahlo zvakazara muzvibhedhlera zviri mundau mwetinogara mumitunhu peshe.

Zvakasiyanasiyana zvinoshandiswa mundau dzezvibhehlera zvimweni zvinodetsera pakubata mabhandichi kuti apombere pazvironda zvinenge zviri pamishuna yedu.

Ungadai waenda kuchibhedhlera ,dangani unoda kuita kuchekwa mishuna dzako kuti uzokundazve kunodetsera kudai ngekuku pfekedza munyara dzako kuti uzikane kuti ndiwe anani .

Variyo vanotokona kunasira zvizadhle zvekurapa ndizvona mikuhlani yakasiyana-siyana. Zvimweni zvizadhle ndezveku tatanura ndani yendlekenyezi peinonga yeida kubudisa mwana ngepandani.

Tikavhakachira zvibhedhlera kune midziyo yeshe ingaita kutihai ihloye zvingatinesa mukati mwendaramo dzedu inobatabata peshe panothautha munyama dzedu.

Chizato chinooneka zve muzvipatara chinoshanda pakuvheneka mumishuna dzevanhu vanenge vane zvinova tsuna tsuna zveirwadza zvakanakira kuti inodetsera kuti zvoone kuti cheunozwa chemene mene chingaa chiini usati wapiwa mutombo.

Tine vantu vasharuka vakura, vaisa kana madzimai vangadai vakotama mishana dzavo. Voda kuhamba ngemidondoro, vasingachakoni kuhamba ngemirenje dzavo miiri. Panezve zvinodetsera zvemazuvaano muzvibhedhlera kuti vahambe.

Kuenda kuzvibhedhlera ndikwona kunopedza zveshe kune zvakagadzirwa kuti zvivheneke mumishuna yedu zvoonekeswa kuti Panopanda pemene mene ngepari ngekuti tikasadarokwo tinopera ngekupumpa antu.

Zvizato muzvibhedhlera zvakanakira kuti zvinototorosa zviri mungazi dzedu nemumiri yedu kuti zvione kuti pemene mene panopanda ngepari pemene mene panopanda panopanda ngei.

Nanya muzvibhedhlera mwo tikavhakachiremwo tinoguma torodhibana neimweni mihlobo yemidziyo inoita kuti vane dambudziko rekuhamba vadetsereke vakabekwemwo votokonawo kubva pandau imweni veienda pane imweni zvakasunturika.

Kudakadza kwezvooita, mazuwa ano ,mundau mwetinogara, ngezvekuti, ukavhakachira chibhedhlera, unooona zvizato zvemihlobo nemihlobo, zveeshe zveitidetsera pakupona kwedu.

Zvinotidetsera mukurapiwa kana teirwara nemichina yedu. Zvibairiso ndizvona zvinopinzira mungazi wemutombo iya yakaita mvura inoita kuti hayi nyama dzedu dzigwinye. Ndidzona dzinoshandiswa pakuisa mvura inopinda mungazi medu.

Tikazwa miiri yedu nemishuna yeyi tetena tisatenderera teizungaira teipedze nguwa zviriyo zvizando zvakona zvinopedza mikuhlani yemi hlobo uyu muzvi bhehlera

Mazino anongunja ngunja ngekun'en'ena kwemushuna wemukanwa usazviningira wondoningira marure. Rumbazve kuchibhehlera kune zvipanera nezvikekehlero zvinokona kudusa zvinopanda mumukanwa.

Kwai zviriyozve zvinokona kuhamba ngemudenga asi zveshe zviri zvekudetsera ndaramo yemuntu. Zvinoita kuti chinonga chiri mungazi kana nemukati mwengazi yake zveidetsereke zvaongororwa ngemichini inonga weitenderera ......

Zvakaita okusiyana siyana ngemipiya yazvo zvimweni zvizato ngezvekudusa mazino , zvimweni zvizato ngezvekudusa minzwa , zvimweni zvizato zvinoshanda munzee zvinoita okusiyana kuti ichi chinoshanda pari , ichi chinoshandei.

Mbatso dzinoshanda muzvibhedhlera dzinosiyana-siyana, Izvi ngezvekuti mazino ayemurike ,zvakasungira pamazino. Zveshe izvi imhiyapiya ,yekuti mukanwa mujeke.

Zvidetsereso zvimweni zvetinoona muzvibhedhlera zvakanaka ngekuti ndizvona zvinoita kuti zvimweni zviro zvisundwe zveibva pandau imweni Zveithonda pandau imweni.

Zvibhehlera zviri mundau dzatinogara munoonekwa midziyo yakasiyana siyana. Imweni inotokona kuhloza, yororeketazve ngemareketero ayo ekuronza zvinonga zviri mungazi dzedu.

Tikazwa mukuhlani kana mishuna dzeyitsuna tsuna tikarumba kuchibhehleya toguma kuchibhehleya yo havaambi ngekuti ashidza mitombo munyara kutori nezvipahlazo zvakona zvekufadzikira mutombo nekutopima kuona kuti wakwana here.

Zvizatho zvemazuwa ano zvakanakira kuti unotanga waningirwa panopanda mumushuna mukati usati wapuwa mitombo unoenderana nemukuhlani wemuhlobowo.

Ungadai une mukuhlani waunawo zvinoshanda kuenda kuchibhehleya ngekuti kune zvinodetsera kuita ekusundira mutombo mukati menyama yako zvausingakoni kuone uri kumuzi kwako.

Kuzvibhedhleya kwedu akuna mudziyo wemuhlobo umwe, yakaite ekuti chakata kuwanda yeshe yeidetsera kuhludza zvingadai zveitinesa mundaramo.

Muzvibhehlera zvirimo zvivhatso zvemazuwa ano zvinotibetsera maningi ngekuti zvinobvisa zvinonga zvein'en'ena mumishuna yedu.

Ausisiri kuamba ngekupuwa mutombo kana mishuna dzeitetena, zviriyozve zvizato zvakhona zvemazuwa ano zvinombotanga zvaiswa munyama kuti zvizwe kuti munotonhora ere kana kuti mune mudziira ere mungazi yemutanda.

Muzvibhedhlera zvirimwo zvinotibetserazve pakurapiwa kwemitezo yedu inonge yeipanda. Zviriyo zvinotidetsera, tisagara takafishana mumamhatso, mumakanyimwo, zviriyo zvinotidetsera.

Ungadayi poyi mutezo wako muntu wakathikabeza woro wooshaisha mashandiro unoenda kuzvibhedhlera wooguma kune zvizato zvakhona zveunopfekedzwa kuti uite zvakanaka.

Muzvibhedhlera munharaunda metinogara tinoona vanoshandemwo kudetsera kuti utano hwedu hunake asi pane zvavanoshandisawo zvinozovadetserawo kuhluza zviri mumwiri mwevatenda kuti vaone madetserero.

Eya tingadayi Marure asizi kutipa mitezo yedu yakakwana nekuningiriswa kwezvingadayi zveiitwa asi iriyo midziyo ingadetsera vaya vasina mitezo yakanasa kufanana kuti vadetserekewo mundaramo yavo.

Vona vanoshanda muzvibhehlera ,avashandisi maziso avo kuningira mumishina yedu kuti kuti panopanda ngepari. Vanotoshandisa zvizato zvemazuva ano.

Zvizato izvo zvakanakira kuti zvinodetsera kutiningira mukati memushuna dzedu kuti makaita maemerei tisati tapuwa mitombo yatingashandisa.

Kune vatenda vanonga vakaremara mitezo yavo dangani kuwirwa ngematanda kana kuti kupumhunwa, dangani kuremara kunezvinoshandiswa kudhlokeswa mirenje dzakadarodzo kuti dzione kudetsereka pakuhamba dzeipona.

Zvisato ndizvo zvinodetsera mukupona kwedu. Zvimatamika muzvibhehlera azvihambi azvinaki. Ndizvo zvinovheneka nyama dzedu kuti vanotidetsera vazoziya kuti votipa mutombo wemuhlobonyi.

Kukona kureketa eindoposherana mashoko usingazivi kuti chinotetena munyama chakaemawo wani. Iriyo midziyo yechiyungu inoningira mishuna kuti panotetena ngepari.

Mitombo inotodawo pekuhluzirwa, nepekuti ibekwezve, mutenda unosisa kunxabanga ngekuhanirira mitombo yemikuhlani ndikona kuti apone.

Ijechee kuzama kurapa nekupedza mikhuhlani kuvanhu, kwakutoita manheyateya eshe, kuzama kurapa vanorwara kuti vapone.

Eya, hetinonyati mitombo dzemushango dzechindu dzinorapa, zvakanakazve kuti tiguguziyane kushandisa mitombo yechizvino-zvino, ngekuti dzakahluzwa dzochoningirwa dzochoonekwa kuti dzakaperera.

Mitombo yemazuwa anaya inotidetsera mukutiponesa kuti ndaramo iende mberi. Mitombo iri apa imweni inodonherwa mumadziso kuti asatsvuka achene, imweni ndeyeku donhedzera munzee kuti isapanda.

Mitombo yemazuva ano yakanaka ngekuti ungadai weipashirwa dangani kana kuti mutezo umweni. Mitombo yayo kuzvibehleya dzimweni dzakona ngedzekuita zvekusvesvetedza dangani pahuro apachakoni kumedza chiro.

Gosorwa rinorapiwa reyi pora, musangwarira vana vanezvipembwe mundau mamunogaramo, veyikosora musingaendi navo kuzvibhedhlera, kuti vodetsereka ngemitombo yechizvino-zvino.

Kune mikuhlani dzakahluzwa dzemazuva ano dzinobetsera kurapa nyama dzemukati kuti tizwee kuhamba kwemhepo kwakanaka.

Mitombo yemazuva ano inodetsera maningi pamikuhlani inenge iri mumishuna medu asi haidi kungotora nje inoda kutora ichipimwa.

Azvichadi kutii ndumure yotsve ndani, mai otsve mushana chekuita chiripo. Mishuna ikatetena kutoenda kuchibhedhlera koodetsereka ngemitombo yechimanje manje

Mitombo yemazuva ano yakahluzwa nekupepetwa. Vakauya nekorerutsa mararamiro nendaramo yedu yechindau. Imweni inoita okunyunguruswa mumvura wophuza, zvinoreruka kuimwa.

Mitombo yemazuwa anaa rarazimwashamwasha wapeshe peshe ukaonawo muntu achadai eifa ngemukuhlani akaungwarira mumhatso mwake dai mundau mwake ii unenge ototamawo soro.

Mitombo yemazuwa ano yakanaka kuti tiishandise mudaramo dzedu tisainyenya teiyitetereza ngekuti inoponesa ngekukasira kana waishandisa mundaramo yako.

Vangaa vantani vanonga vane mikhuhlani yakasiyanasiyana zvinodiwazve kupuza mitombo yemazuwa ano kuti mikhuhlani itandanuke.

Mitombo yechizvino zvino yakaita semapirisi, inotidetsera muntaramo dzedu. Inonyaradza misoro inenge eyibanda, eyinyaradza zve ingavenji dzinorwadza dzeyibanda.

Eya dziriyozve mitombo dzechizvino zvino dzinodetsera kudusa panopanda peshe, peshe panon'en'ena panoporeshwa

Musarekera gotsorwa reidaroko kudandirisa pahuro pedu, tikatora mitombo yechizvinozvino inodetsera ,inokona kutirapa nekukasika tototizve gwindiri kugwinya

Mukuhlani wegosorwa, mukuhlani wekubuda besha mwiri weipinda mbepo, weichaya mbepo, kune mitombo yechizvino zvino inodetsera kurashira kuretu mikuhlani iyi.

Mukhuhlani unorapiwa ngenjiara dzakasiyana kuchindwe tinokwanisa kushandisa mashakani etinoirisa mumvura opoza asi uyu mutombo wechiyungu wakanakira kuti ,kutsomwa apapo apapo wotorwa , mitombo iyi inorumbirira mikuhlani nekukasira.

Muntu weshe unosisa kuhlonika ndaramo yake nekurumba kotsvaka panodetserwa muzvipembere opuwa mitombo yechizvino zvino yomidetsera kumu.

Zvakaningirwa zvikatotoroswa zvikaonekwazve kuti mitombo yechizvino zvino inodetsera kupedza mukuhlani hino nekudaro tisainyenyeredza nekuiteteredza ngatiishandise inopedza mukuhlani.

Mitombo yeshe yakanasirwa ikahluzwa ikapepetwa younzwa kwetiri inonga yatoonekwa kuti inosisira kuti tiishandise inotidetsera mukupona mundaramo yedu yeinyaradza zveshe zvino n'en'ena mumushuna.

Kana tikaona mishuna yedu yoita unga yafuhurwa ngemuriro, kana kumera mapundu ,tisagara takazvifisha mundau dzetinogara. Ngativhakachire zvibhedhlera toodetserwa.

Imweni mitombo yemukuhlani yemazuwa ano ngeye kubeka mumadziso anonga eirwadza dai anonga atseperwa kana kuti anonga eipupuma mabori.

Mitombo dzechizvino zvino idzi dzakanakire kuti dzakaite mvura ingatei inopuzwa kubeni inoite ekubairwa mumishuna dzedu kuti mvura ipinde mungazi dzodhibana kuti urapike. Ungadayi uri mutenda usingagoni kurya kana kumedza. Unodetserwa ngemitombo.

Mundaramo yedu yetinorarama kwane mitombo yechimanje-manje mitombo imweni yakaita bota yeiiswe muzviphepha inodzodzwa panonga paita chironda yakanakira kuti panonga padzodzwa mutombo uyu nenhunzi adzimati dzeizwa munuhwi unonga weibudepo.

Eya zvechizvino-zvino iriyozve mitombo inoita kuti hai irape mikhuhlani yakaite ekuti imweni yakhona ukadhibana nayo nguwa imweni maruwa aita ungati achinja mihlobo zvinotobata ganda rako roroita mapundu rorogwasharara hino kwai dziriyo mitombo dzakadaro kuzvibhedhlera kwedu.

Ukazwa mishuna yeipanda zviya, usandoyaiya wakagara mundau mwako . Enda kuzvibhedhleya woogumeyo uchakhombiswa kunoonekwa mitombo yemukhuhlani yakasiyana siyana . Iriyo kwainongwaririrwa mitombo yemazuwa ano.

Eya tisandoemera kuti kwahi mitombo yechintu yega ndiyo inosuka ngazi. Nemitombo yechizvino-zvino yaayowo inokwanisa kusuka ngazi nezviri mukati kuti zviti njoso-o kuchena.

Mitombo iriyo mazuwa anaya yakanakira kuti inonga ine zvipepa zvinoronza mashandisirwe ayo, imweni mitombo yemihlobo iyi inoitwa ekuzodza paganda kungadai ngekurapa zvisasa kana mapundu anonga amera pamishuna yedu.

Zvingazvo hazvo eya kuti kuchindau uno mitombo yemushango ndiyo inorapa asi nemitombo yamauya zvinezvi inodetsera mukupedza mikhuhlani yakasiyana-siyana.

Yakanaka maningi mitombo yechi zvino zvino asi inoda kuti muntu arapiwe ndiyona ngevano zviziya nekuti imweni inonga yeida kuita yeku bairwa mu mishuna hino inoda vakafunda nge zvazvo kuzo ziya mabairiro ne chipimo.

Mitombo yechizvino zvino inodetsera maningi ngekuti inoperesha antu muzimba. Mitombo inodetsera kuti marwadzo apere, angaa marwadzo emusoro kana ezvimwenivo zvikadai zveihlupa munyama.

Usaita mazano ekurekera kuhambira kuzvibhedhlera dangani dangani ungaa mutezo unotetena kana kuti muchichoba munonga mwakaita inga mwakati ndii unosisa kuvhakachira chibhehlera wopuwa mitombo dzechizvino-zvino dzinodetsera ngekupa.

Mukhuhalni umwe naumwe une mutombo wawo hino mitombo yemazuva ano yakanakira kuti inonga yakatonamirwa zvipepa zvinoronza mashandisirwo awo.

Kwai mitombo yemazuva ano haiambi ngekutorwa kana kuita zveshe zveungaita ndiyo, unonga utori ngechikwangwari chakanamirwapo peuri kuti uone mashandisirwo eunoitwaa.

Yakanaka maningi mitombo ye mazuva ano ngekuti peinonga yei hluzwa nezvi zambo zvakona inoto hluzwawo zvinozo detsera paku shandisa mitombo.

Mitombo yemazuwa ano yakanaka ngekuti inoita kuti dai mumishuna mwako musinyarina mafuta nemachachi angaita kuti hai upone inodetsera kutotutsira zvirozvo ngekukasira.

Zvinodakadza maningi kuti wapuwa mutombo yemazuwa ano yekurapa mishuna wotanga wamboningira magama aripadera akanamirwa kuti uone kuti unoita mushandisirwei

Mubvudzi redu mumusoro tinokona kuita zvinozi zvikorokota , zvinobetsere pakuti zvipere tadzodza mutombo wechizvino zvino unooneka muzvigwehleya.

Mitombo yemazuwano yakanaka ngekuti inotidetsera mukurapwa zvetinenge teizwa mumishuna dzedu. Tinopona kana tikapuza mitombo nenjira inodiwa.

Iriyozve mitombo dzekuti weida kurapwa mazuwa ano dzemazuwa ano dzinoporesa dzinoitwe wekudzorwa pamushuna wako kuti usapanda.

Mutombo umwe ngaumwe une madetserero awo eunoita akasiyana neumweni miyombo yemazuwa ano inoshanda kurapa mushuna i nopanda.

Zvinodaro kuti muntu angava mwana kadzi kana kuti murumbwana kana muisa eyikura zviya kwai ndxondo dzinoita ngatei dzoiyarwa zvadzabhuyirwa kana kutu zvadzazwa ukatora mitombo imweni yechizvino zvino woyishandisa inokone kukudetsera kuti usa ndoyiyarwa yiyarwa.

Vakafunda ngezvazvo kwai avapererwi ,ngechekuita, avatami chekuita, vanonasirazve nguwaimweni nemitombo dzakadai ngemvura wawuona unototi imvura yekupuza kubeni munhu uya anenge asingachakoni kurya nekumedza akaita wekubairirwa mumushuna mwake unotorya wotoguta.

Mitombo yechizvino-zvino yakanaka ngekuti inonga yakaningiriswa ngemichini yohluzwa yonase kuonekwa kuti inenge yeishanda kumukhuhlani wemuhloboyi.

Mutombo dzechi zvino zvino dziriyo zve dzino kona kurapa madziso angadai eyi baya baya kana kuti aka tsvuka kana zvee ane mabori wabekwa mutombo uyu ano nyarara acha pandi acha ngeni ngeni kunge ane majecha.

Yeshe mitombo yamazuva ano inonga yatobudiswa mundau dzekurapiva muzvibhedhlera. Kuronza kuti inonga ine biningidzo.

Muzvibhendlera mwedu tinoonazve imweni mihlobo yemitombo inobetsera vayaa vantu vanotambudzika ngekufema. Vanoita ingati mututu we kufema wopunguka wakutamika.

Isusu vantu tisango vhunaira tisingazivi kuti tochidini kana paita muntu ane mukuhlani nawo mutombo yechiyungu inodetsera mutombo wamazyva ano.

Chakanakira mitombo yemazuwa ano, imweni yakhona inoita kuti muntu dai asinganyakoni kudyra kana kumedza mvura. Ikabairirwa mumushuna mwake muntu unotozwa kuguta. Ndizvo zvakanakira mutombo yemazuwa ano.

Mitombo zve ye mazuva ano yona yekudai ngekuti dangani waita mapundu pa mushina yako kana kuti pane pa shoshonya uno tora wou dzodza dzodza wotozwa ku itirwa zvino detsera.

Kune vantu vanoti dai vanyafamba nenjiranyi vanoita mutinyasando. Vanhu vemuhlobo uyu vanoshaishika ndhlondo dzawo, asi dzine ndau yedzinokwanisa konasirirwa vari.

Pona peitopona kudai zvinosisa kuti tati gare-gare tombopuwa maningirirwo nemihlambi wevantu ungadai weitambudzika mundxondo dzawo kuona kuti vakaita muwandirei.

Kana weizwa ingatei ndxondo dzako dzaita ingati dziri kuhlupheka, kana kuita ngatei adzichazi kunase kukwana, dziriyo ndau dzinodetsera kuti zviite zvakanaka. Variyo vanoshanda ngezvazvo, vanokuxasira kuti woita okudini upone.

Dziriyozve ndau dzinodetsera vantu vanoshopekha mupfungwa dzavo, ndxondo adzisisi kundotambudzika dzisina kwedzinozodetserwa

Ndau idzi dzinotidetsera maningi kune vaya vanenxlondo dzinoita ingati dzavhiringidzwa zvivhiringidzo zvinowanda zvibinimidzo mukurarama azviperi hino vaenda pandau dzakadai dzinoguma nxlondo dzonasirisika dzopetukahe pandau.

Zvakakosha ngekuti vachechana vachabva kubarwa nezvindumurana zvichabva pamukaka ndokwazvinokwambatirwa iyoyo. Zveiswededzwa mudhuze, zveidiwa kuti zvionekwe kuti hai, mimishuna yazvo mwakagwinya ere, amuna zvinonyaunya-nyaunya ere. Mishuna yakatogwinya ere.

Chonjokwedu tinoti muzi unoremera ngeuchechana hino madziso edu anosise kuramba takaningire kuhuchechana uhu makurire aho nematambire ezvinonge zveiita kuti ngqondo dzazvo dzikure zvakanaka.

Zhowe zhowe yekukikana ekukikanisana yevandani vakaremara azvidiwi zvinoshaishira nemagarire endaramo yevandau.

Wana wadoo doko, zvichechani wakatoodzana nezvidondzvo zveshiri, wanoda kubva nawo ngepashi weikwira nawo padoko padoko, wei vhera ndondo dzawo, musa rumba rumba nawo, mukuwo uchakwana.

Hona huchechana huchechana ho uhu ndiho hunoda kunasa kuhlaeka ngokuti antu ngokuti zvega hazvisati zvabeuka nc'ndo kuti zvizie chakanaka nechakasht pakurarama kwazvo

Vana veshe vachechana ngemukuwo wawo unonga wakatarwa kuti kopoze veienda kuzvibhedhleya koningiswa musavangwarira vari mumamizi menyumwo ngavaende voningirwa ngevakazvifundira.

Mu kuhlani ino ramba yei bata vachechana ne ndumure dzedu mukaenda ku chi bhedhlera muka puwa mutombo imwimwi se musharuka chi detserai mu chechana uyu kuti amwe mutombo nge nguva yaka sisira.

Musahlupeka kana mune ndamudziko nevana dziriyo ndau dzinoningirisa ngezvevachechana muzvibhehlera mwedu musatambudzika mweifisha vana mumamhatso endai navo kuchibhehlera kune ndau inodetsera huchechana.

Huchechana nendumure zvichabve pamukaka zvinosisa kuningirwa zveihlayeswa zvakanaka zveipuwa zvekurhya kuti zvigute.

Raziema ema dhodha nedzimai kuri kukombidzane ndau yekuzobeja chibhedhleya, ibona bona kukweyana nzee nepurani kuri kuonesana ngendau inogara vantu.

Varipo vanotidetsera taenda kuzvibhedhlera vanotirapa veitikombazve mitombo inonga yeienderana nemikhuhlani yatinonga teizwa.

Umwe naumwe unenge akaema negau rake. Kuchibhedhlera kune vanozvikona kuti uyu unonga eishanda akaema neichi. Umweni unonga eishandawo neumweniwo.

Akuna miganga usina mano, hino nemuzvibhedhlera zvakandotodzana. Umwe naumwe ari muchibhedhlera unoziya zvaanosisa kuita.

Kugara nedenda mumuganga akuzi kunaka wanzwa pati n'en'eni Enda kuchibhedhlera wodhibana nevana mazvikokota vakoni vemushando

Madhodha nemadzimai yaa mveya-mveya kuzama kurapa nekupedza mikuhlani iri muvantu. Kwakutoita mandeya teya ega ega kuzama kuti vantu vapore kubva kumikuhlani yakasiyana siyana.

Vakazvifundira zvekurapa mikuhlani iyi varimo muzvibhehlera vakatoemera vanoda kurapiwa mikuhlani yakasiyana siyana ndizvavai fundira izvozvo.

Rimwe narimwe gau remuchibhehlera, rine munyikadzi waro, iwewe wagumeyo une mugudhlani unotoona anenge eikona kuzvishanda.

Muzvibhedhleramwo munoonekwa vanoshandemwo vantu vakona vemagau emuzvibhedhleramwo vanonga veiziya nemashandiro evangadai veida kuita zveihambirana nemikuhlani une muntu.

Vane mimba dzinonga dzanesahe vanotenderwa kuenda kuchibhehlera chiri padhuze navo voguma vana vanoita okubudiswa kutumburwa kuinga munzwa veibudiswa mundani mwana mai avo.

Eya mitombo yechizvino-zvino inoonekwa muzvibhedhleya asi inoda vanoikona kuishandisa nekuibhuira vantu mashandisirwo einoitwa .Chimwe nachimwe chinopanda mumwiri chinoda vanodetsera kuti chipere. Varimwo vanoshanda izvozvo muzvibhedhlera.

Vakazvifundira zvekurapa mukuhlani aimadhodhapi ega nei, nemadzimai varipowo pakurapa mikuhlani. Ndombi, majaha, hazvina wazvo.

Ukazwa nyama yeipashira zvakanaka kuti uende kuchibhedhlera woogumayo ndikona kwounozosangana nana mazvipedza vakona.

Wavhakacha pachibhedhlera unoguma wodetsereka panonga pane vanozvikona vakafunda ngezvazvo usapetuka kumuzi usizi kudetsereka ngevanonga vari pachibhedhlera vakagxoka zvakatosiyana nezvevamweni vanenge vari kumbatso.

Mona muzvibhedhleyamwo tikaenda mishuna dzeirwadza kune vanotokona kutowa nekutwasanura mirenje dzinotsika ndidzona pashi, variyo vakafunda ngeazvazvo kuzvibhedhleya vanokona kuita zviro izvi.

Ere katika ke kuti uri kuhleya hleya kuti ndaramo dzevantu kuti ndaramo dzevantu dziti tatamukei. Vasharuka vevantu rava gaya kaya kuzama kututsira ndaramo.

Kona kundau dzinogwaririrwa mitombo yakatohluzwa nekupepeta kudhaya uriyo weida kudetsereka zviya ukagumeyo unodhibana nevanokudetsera veikuronzera mashandiro emitombo.

Mishonga yemazuvaana hayidi kutapa ngematutu kana kuchaiva ngezuva inoda kuingwarira pakanaka petinozoitorera kuti tiishandise.

Kungwarira mitombo yakahluzwa nekupepeta mundau dzakahlamburuka kunodiwazve. Zvinoitira kuti vantu vanonga vazobatwa ngemikuhlani yakasiyana-siyana vakwanise kuona rudetsero.

Akunazve chimweni chingadai ngekudarika kupuwa mutombo mushuna dzeitetena. Ungaa mutombo wemazuwa ano ukaupuwa unodetsera nyama dzako kuti dzinyarare ufambe.

Idikatikatika kuonesana pekungwarira mitombo yemikuhlani aisisi kutakwa ngemututu kana kusisa kupishwa ngezuwa tikaingwarira zvakanaka inotiponesawo.

Izvi zvakanakira kuti munhu weshe unokwanisa kuenda oofundiswawo nezve maonekerwe kana kuti marapirwo angaitwa munhu anemugudhlani kweishandiswa mitombo yechizvino zvino.

Mitombo, ingaa yechiyungu kana kuti yemazuwaano, inotoda peinongwaririrwa zvakanaka kuti izoona kutorerwa apapo yeiashidzwa vantu vanonga veida kui....

Mitombo kana yahluzwa ikapepetwa ikaonekwa kuti inoshanda inosisa kuzongwarirwa mumhatso dzakona dzatinozoti toida toenda kunoitorerawo.

Mitombo yemazuwano yakatinakira ngokuti hai inodetsera kurapa vantu. Yakanaka ngokuti inenge yakanamirwazve chipepa chinoronza mashandisirwo eunoizwa hino hachizoiti chibhubhu mukuushandisa.

Dziriyo ndaudzo dzinongwarira mitombo kuti isatakwe ngezuwa kana kutakwa ngemututu. Weida kudetserwa zviya, ukagumeyo kune vanozvikona vanokudetsera, mashandisirwo emitombo zveienderana nemukuhlani wacho.

Zvinondo reketwa nge vasharuka veiti hai denda rakatye hama apa denda rakatye chi bhedhlera ne mitombo uka rumba ku chibhedhlera uno detserwa.

Ngokudaro mitombo ikanasirirwa ,ikahluziwa zviya yapedza yopepetwa yoonekwa kuti inoita kuti irape mikhuhlani yakasiyanasiyana inozogwarirwa mumhatso dzakona dzekungwaririra dzeizotorweremo teirapiwa.

Kupota weiti ngeimweni nguwa wovhakachira chibhedhlera kana kune vantu vanoziya ngezvemishuna, kwakanaka ngekuti unotatamudza ndaramo yako pakurarama.

Mitombo yemiblobo yeshe yemazuva ano inotibetsera kutiponesa pane zvinonga zveipanda, zvei tetena.

Mitombo inonga yakaonekwa yohluzwa yopepetwa yoonekwa mishando yayo. Inotorwa yoenda kongwarirwa mumbatso mweantu ndimona munokwanisa kuzoitora yakabekwa kuti itibetsere kuti tirapwe.

Ikahluzwa nekupepetetwa mutombo inenga yeiita mutombo inozoda peinohleeswa kana ngatiishaise ingwaririke tozoitorerepo.

Mitombo inenge yakahlozwa ikapepetwa yopasisa kuti inorapa mikuhlani yakasiyana siyana inotorwa yozongwarirwa kumbatso dzakona dzekungwaririra.

Mazuva ano mitombo yakahluzwa nekupepetwa yawanda esi inoda painobekwa kuti igare zvakahlamburika izoshandiswa.

Tichandoramba teidaroko, atirembi kureketa ngendau inongwaririrwa mitombo yedu inonga yatobva koohluzwa, nekutohlengeredzwa, yoonekwa kuti, inodetsera pakurapa mikhuhlani.

Mitombo yechizvinozvino inoita wokusiyana zveinoshanda imweni ngeegosorwa ,imweni ngeemapundu wochiita wakasiyana kuti uyu ngwenyi, uyu ngewenyi.

Mitombo yemikhuhlani yakasiyanasiyana kana yanasirwa asisi kucheneneswa pazuwa yeitsva asisizve kugara yeitonhorwa maningi ,aizorapi mikhuhlani zvakanaka inosisa kungwarirwa intoriwo nemhatso dzayo dzeinngwarirwa.

Ringaa gotsorwa kana kushoshonwa ngemapundu mumitezo zveshe zvinoda kurapiwa ngemitombo kuti zvitandanuke zvibve pamuntu.

Mitombo inenge yathumbiwa ngevakazvifundira, vaihluza zvakanaka kuti ingwarirwe mundau yakanaka, yakasisira.

Munharaunda imwe naimwe, mune vantu nguwa imweni vanokona kudarikwe nemashoko vozongoita kuzwa vakazwa. Zvakanaka kuti bemberera richaiwe rekupona kwevanhu kuti kwakanakirei kuenda kuzvibhedhlera koona rudetsero.

Kufunda ngemukhuhlani wemukondombera kwakanakira pakuti unonga woziya njira dzekuzvivhika ndidzoni kuti usabatira nekuziyazve njira dzekupona ndidzo kana weinge wakatochibatira kudhaya.

Kurikusha zishoko rinobhuyira vantu kuti kupona nendaramo ndicho chiro chinosisirwa ngemuntu weshe atingaritipi intango, ayintangopi asi zvinodetsera mukupona.

Zvakanaka kugudhuzeya vanthu kuite mukurumbira wekuhambise mashoko ekubhuya ngezvekugara utano hwako hwakagwinya zvinozikanwa kana kwaenda nduma yeshoko muvanthu muntharaunda ndau ngendau.

Eya, zvinodetsera ngekuti ukazviona unotoziya kuti hai ngandiziye zvekuita kuti usarumwa ngenhunga kuti ndisazozwa mukuhlani. Unonga ndxondo dzatobeurwa ngemashoko ounonga weibhuyirwa pakanyoriwa.

Zvinodetsera maningi kuti vanthu vapote veimboungana veibhiira anthu nezvakanakira kuti munthu wazwa pan'en'a zviyani urumbe kuchibhedhleya.

Hihi ngariende Nyika dzeshe dzeshe kuri kuronzera anhu kunaka kwezvakaota kuhambira ndau yezvibhedhlera kana mushuna yeitetena zviya.

Kune vantu mundau dzatinogara vasati vaziva zvakanakira kuenda kuzvibhedhlera hino zvakanaka kuti vantu vapote vei ungana vei bhuyirana ngemanakiro akaita kuenda kuchibhedhlera.

Azvichina mudoko kana musharukwa, azvichina kuti unedhandara rakadini, guhu ngariende nyika yeshe Peshe peshe kuti vasingaziii zvezvibhedhlera ngekupona vaziyewo.

Mundau medu meshe mechindau muntu akuzwa marwadzo vanoende kopuwa mishonga ngekuti vantu mukupona mumushuna dzedu mune zvitenda.

Kuti tipone zvakanaka zvinoda kuti vanoziya ngezveutano vahambe mundau dzakasiyana siyana veironzera vantu ngekuti zvakanakirei zvekuti muntu akarwara aende kuchibhedhlera.

Eya, kwai hai ngarikushwe shoko ngarikushwe rihambe mundau dzeshe, muntaraunda dzeshe, reireketa reironza ngezvekunaka kweutano mukugara kwedu.

Vanthu vamarure wee, ngatikokorodzane, teihamba teibhuirana ngekuchenesa ndau, dzetinoponera. Ndaramo yakanaka, inotatamurwa ngekuchenesa muganga.

Mishuna yemitezo yemukati yetisingakwanisi kuona ngemadziso yakafishika munhtengo dzakafishika , inosisa kupota yeienda kuchibhehlera kohloyiwa .

Zvakanaka maningi kuti muntu ari mumubunga zviya apote eihambira zvibhedhlera kuti aningiswe nyama dzemukati make. Dziri kundau dzakafishika kuti pane chinonga chanetsa chigadzirwe nekuti unokona kufa neino ponwa.

Mishuna, mitezo iri mukati memiiri yevanthu iri mundau dzakafishika dzetisingakoni kuningira ngemadziso edu zvakanaka kuti tiende nadzo kuzvibhedhlera mukuwo ngemukuwo kuti dzovhenekwa teihambisazve guhu rekuti zvakanakirei kuti dzipotwe.

Munharaunda imwe naimwe munonga mutori nemadzimai kana kuti vanhu smes/vasinganasi kuziya kuti zvakanakirei kuti weida kobara zviya woenda kuchibhehlera kana kuti koningirwa mishuna iripandau yakavharidzika inonga irimukati kuti iningirwe isaita mikana inouraya.

Tinayo mikhuhlani kana kuti mitezo ingadai yeitipanda iri mukati medu isingaoneki iri munharaunda dzakafishika inodazve kupota yeivhenekwa kuti ionekwe kuti yakaita maemerei.

Zvakanaka kupota vaisa nemadzimai teienda kuzvibhehlera koohloyiwa ngemitezo iri pandau dzakafushika uye kuti tipone.

Zvakanaka kupota vantu vaienda kohloiwa ndengo dzavo dzakafishika dzemukati kuvharira zvipingaidzo zvingadai zvaivanyangwira mumuganga yeshe yavanogara

Zee zeee auchadiwi zvotode kuthokozeya wakaningisana nemusiwo wechibhedhlera kohloiwa mumishuna yenyama yedu dziri mundau dzakahwara.

Hutano hwemuzvibereko hwakanaka ngekuti hunosisa kuti hurambe hwakahlamburuka shure kwekunge vantu veivhakachira zvibhedhlera veiningiswa. Ndikona kuti vabusise zvichechana zvakati hwee zvakanginya.

Mitombo yemazuwa ano inodetsera maningi ngekuti zvakadai zvuya ngekuti auchadi kubara kana kuti unoda kurera ndumure dzako unopuwa mutombo inoita ekugarira mungazi mako kuzvibhedhlera.

Tino sise ku ngwarira nyama dzedu mitezo iri mu ndau dzaka fishika pa mwiri yedu kudai ngeku pota ku enda ku chibhedhleya tei puwa zvatino sisa ku shandisa ku zvara matenda anga tiwira ku budikidza ne ndau dzo.

Tinayo mitezo yedu iri pashi kana taona kuti une dambudziko hazvichadi kuzvifisha-fisha. Unotoda kuenda kuchibhedhlera nevakafunda ndivo votibetsera.

Dziriyo mitombo dzechizvino-zvino dzinodetsera kune vantu vanoda kuita zvemitambo yakasiyana-siyana. Imweni yakhona inoita okudzodzwa mumadhoyo kwaakukutora chekunamira kwaakuti nama, kuti munhu woenda koita mutambo weunoda.

Ungadaro zvemunhu weizwa kuti nyama dzako dzinotetena kune mishongazve inokwanise kurapa wekutomuka tomuka nekuzvitatamura nemirenje zvinodetserahe.

Mitombo yekumwa kana yekubvairwa andiyopi andiyopi yega inodetsera kuti munhu apore chikafu chakazviemerawo chega utori mutombo unorapa munhu kuti agare mishuna yake yakati gwindiri

Kuti mishuna yedu nemitezo zvirambe zvakati gwii kugwinya, zvinodazve kumbozvihambisa hambisa weizvitatamura tatamura kuti zvitamuke ndokuti zvigwinye.

Kwai akuna denda risina mitombo, vanonyarumba vaya, veipedza kurumba kana kuti vasati vatanga kurumba, vane zvevanondo dzora dzora mumirenje, nemumadhoyo mweshe umwu kuti varumbe zvakanaka.

Kwayi akuna chirongwa chisina zvacho, ungadayi weida kokhaba bhora kana kuti ungadayi weida kuita mutambo wekutomuka tomuka unoda kutanga watombodzodza zvinodzorwa mumishuna yako, mumitezo, muzvikunwe nemirenje dzeshe kuti wotomuka usarwadziwa.

Dziriyo mitombo dzinodetsera kumutambo dzingaita wokumwiwa kana kuti yekudzora. Asi kunezve zvinodetsera, zvingaita wokudxokiwa kana kuita wosunga mishuna dzedu kuti tione kutamba mitambo.

Mishuna yedu nemikuhlani aindorapwi nemitombo yemushango ngemitombo yechizvino zvino basi kupotao weihamba ngenyqmq yako weitwasanura mirenje dzako zvinodetserahe.

Zvinodai ngemutombo yemazuva ano yekushanda nemvura ingatibetsera teiita mitambo yakasiyana siyana.

Dziriyozve mitombo dzinodetsera muntu ungaa murumbwana kana ndombi isati yaita zvokoda kotamba mitambo yakasiyana itange yashandisa mitombo iyi kungaa kudzora kana kuti kumwa kuitira kuti nyama dzisazo rwadziwa.

Usati watanga mutambo weunosisa kutamba, zvakanaka kuti utore mutombo wemutambo uwowo. Izvi zvinonasirisa nyama dzako, kuti dzigare dzagadzirira mutambo unosisa kuuya.

Bangai kuti mutombo yatakabata neyekubairwa inotigwinyisa panyama dzedu asi kuti twidazve kuita mitambo yakasiyana siyana zvinotodazve mutombo yekudzora pamushuna kana kuti yekuti madhoyo asarwadziwa.

Michini yemazuwa ano inosisa kungwaudza ndau ngendau kunaka kwakaita kuti mishuna dzedu dzirambe dzakabatana tisina zvinopingaidza.

Ngekudaro mukupona kwedu kwemazuva ano kune zvizango zvemazuva ano ndau ngendau zvibhedhleya zvedu. Zvetinobetsera zvinobetsera kuhloza zviri mukati memishuna dzedu kuona kuti akaita ainirei.

Zvinotenderwa zvee uye tinozviningirira kuti magariro edu nendaramo yedu pakupona pedu zveyihambirana noutano zvihambiswe zvee ngenjira yezvirongwa zviriyo mazuva anaya zvinobayiwa bayiwe.

Michina yechizvino-zvino iyi, inodetserawo pakuti vantu ndaramo dzavo dzihambe dzeienda mberi. Ndimo munoreketwa ndimona kuti mashoko ahambe nenyika, ndau ngendau. Zvimweni zviripo zvinodetserahe mukuningira ndaramo yedu ,mushuna wedu kuti wakaita maemerei.

Kuti zishoko rigume mundau dzakasiyanasiyana zvinotoda raita chinotutumidza izvingezvimweni zvitutumidzo zvinoita kuti shoko rihambe rendaa yemisheni dzedu rekuti ndingapona ngei mukurarama.

Ngadzishandiswe dzona dzinozata kumishuna yedu ndiyona mizato yakona inopepeta, uye yeihluza zviri mungazi. Kuda kunase kuyaiya kuti zvinota hambirei kumushuna dzemukuteni.

Ukangoningira mitombo yechiantu yemushango unongoxabanga kupona basi. Inotirapa mundanj nenyama dzinonge dzeipanda yangadai nemisoro inopande..pahuro panokarakata mitombo yechiantu .

Mitombo yechindau yemuganga mwedu inotooneka nepakati pemapuwe mumagwasha mushango ,asi inoda kushandiswa wafundiswa ngemunhu anonase kuziya mashandisirwo acho emene.

Mbiti inowoneka muntaraunda dzinogara vantu asi unoda kuti unwiwe ngechipimo kuti udetsere kurapa mikuhlane yakasiyana siyana, ringave gosorwa kana mundani.

Ndxondo nemifungo yevanhu zvinokona kubingaidza anhu kurangarira kuti hai mitombo yechivantu yemushango mashakani nenzinde zvinopedza mukohlani asi zvikashandiswa ngenzira yemene mene mukohlani unopera zvingadai hazvo pasina chipimo chakanase kutarwa kuti chipimo chinopedza ngeichi asi mitombo.

Mitombo yedu yechindau kundau kwedu uno inodetserazve kurape nguwa imweni zino rinenge reitetena reipanda. Inobatsirazve kurape nguwa imweni manyoka kuti aende.

Zvairi benderekete kutsvaka mwana ngemudzani ngendaa yokuda kupona mitombo yechinzi inorapa nguwa imweni pandohuma pemwana panonga peitamba tamba zvisizvo inodetsera.

Mitombo yechindau kwedu uno inorapa ungaa mwana mudoko zvichechana anenga eigunaira ngebuti akapuwa mutombo wechintu zvinopera

Mitombo idzi dzemushango dzechiantu dzinooneka muchindau dzakanaka ngekuti dzinotirapa dzeitidetsera. Dzakanaka ngekuti hai vakafunda ndidzo dzavanozotora mimbiti idzi vodzishandisa dzopepetwa, dzohizwa kwozobuda mitombo yechizvino-zvino.

Mitombo yechindau inosisa kurapa mikhuhlani yakasiyana siyana, imweni inorapa misoro inonga yeipanda asi zvakanaka kuti tishandise mitombo yechindu weiziya chipimo chakanaka.

Mimbiti nemashakani nenzinde dzakona eya mitombo ingadai yeidetsera pakurapa mikuhlani asi tikapedzazve kuikarakadza kubeni ndipona panobve mutuso wekuchena tinozopindahe padambudziko.

Ngatibhuurane vanoziyawo mitombo yechirungu nemashandisirwo ayinoitwa voronzerawo vamweni kuti vamweni vakonewo kudetsereka mukuzviripa mishonga yawo innenge yeitwayo.

Eya iriyo njira yekuti mazino meno achene. Anotodawo mitombo yechindau kana kuti yemushango kumasuka kuti ati hwee.

Mutombo wechianthu unodetsera maningi mushuna dzinenge dzeipanda. Unodetsa kurapa mundani munonga meiruma-ruma ,nguwa imweni kungaa kuchaya.

Vasharuka vakareketa veironza kuti hapana muti usina ndayi. Nesorowo nebvudzi redu rinazvowo zvinotodetsera pakurishamba. Tikarishamba ngemutombo waro, rinoti njosoo dehenya rorotama nemakwene.

Mitombo yekudhaya kana kuti inoonekwa muntaraunda medu mumantau nemumashango. Imweni yakona inogona kukuyiwa kuyiwa yorapa mundani munonga meyiruma ruma, muchishwanya shwanya. Imweni yakona unogona kutoinasira yotoita bota yotodyiwa iri mubota, asi kweshe kuri kurapa vantu.

Muntaraunda metinogara , mundau kumandau yapee pee vantu veihamba veitsvaka mitombo mishango, veiuya kosime muzvikotera zvekungwarira muntaraunda mavanogara kuti vazodetsereka ngemitombo.

Waiziya zvake echisika vantu vake , anonga azwa pashoshona kana patsuna tsuna unotora mitombo yechiandu kunyati yaputirwawo mumabhodheya asi ine zvayakaiswa padera payo kuti tione mashandisirwe ayo.

Muchando hinai veihlupika kuti toite maponerei eya dziriyo mitombo dzedu dzechintu kunyazwi kuti dzimweni dzakhona dzobhekwa muzvibhodhleya asi dzinongoshanda zvakafanana.

Kune mitombozve yechibarirwe chedu, yechiyakare inobva mushango, asi yeizo hluzwa, yonasirirwa, yoiswe mumabhodhleya kuti idetsere mazino edu.

Mitombo dzechintu dzemuhlobo uyu dai dzeshepi dzinomwiva dai dzeshepi dzinopuzwa kunga mvura. Dzimweni dzinobikwa otorwa ari mashakani kwakutova ndivona nyama dzinonga dzeirwadza zvototibetsera.

Pane mitombo yechintu inooneka munzinde nemumashakani inodetsera mundani munonga mweirira. Imweni yakona inoita wokutwiwa muduri ngemutwi, yoita ingatei uswa, yozomwiwa nemvura. Imweni yakona...

Pane mitombo yakasiyana-siyana inoshandiswa kurapa mikuhlani yakasiyana. Kune inonuhwira asi yeirapa besha, gosorwa. Koita imweni yakaita mashakani inobetserawo kurapa mundani munenga meiruma-ruma.

Mitombo ye mushango yakanaka ngekuti inoti detsera kuti mishuna yedu igwinye inoti towa towa zvee ne mirenje dzedu dzinonga dzo ngunda ngunda dzei panda dzisinga chakoni kuhamba zvakanaka.

Kuchintu kwedu tinonyanya kuthandeyesa kuda mitombo yechintu yeibva muchintu. Eya inodetsera asi chendinoda kubhuyirwa vantu ngechekuti ishandiseyi ngechipimo chakanxonda

Unhadai uri mushani uri mugwavha kana kuti mbandoyi hayo yemutombo unonakira kuti unotirapa weyipedza mukuhlani mukurarama kwedu.

Guhu tinosisa kundengendera nenyika yeshe ino, reienda koobhuirawo amweni ,kuti mitombo yechintu, inodetsera kurapa mukhuhlani yakasiyana-siyana. Vanonga variashirawo voputirirwa voashidzwawo mitombo iyi kundau dzavanobva kuti vadetserekewo.

Mitombo yechiantu kuchindau kwedu unodetsera kuporesa nekurapa mishuna inenge yeitetena, kirwadza nekupanda.

Mitombo yechindu yedu yakanaka ngekuti inopedza mapundu anenge amera mera mumishuna medu dangani kungaa kushoshonwa ngezvikukwa kana kuti anotomerawo ega oshoshona.

Mitombo yechintu inobetsera kuishandisa. Imweni yakhona kutoita ekuipuza yoroguma mungazi yorohluza nekupepeta nekusukurudza tsvina inenge irimwo

Eya tinodaro kuti mitombo yedu yechi vantu ino rapa asi dai tei ngwarirai kuti hai tisa tora ne mitombo inokona kuti kuwadza mu ndaramo yedu.

Teizwa mikhuhlani zviya kana mishuna inorwadza ukaone mutombo wekudhaya wakanasa kuhluziwa woiswa negwiri nemweya unobuda nekudakarira asi chetinosise kuziya unofana kumwiwa kana kuhwiriwa nechipimo ngechipimo.

Mitombo dzechindau dzakanaka kudzishandisa mundaramo yedu ngekuti tikaipuza inokwanisa kooguma yoouraya chifo chinonga chiri mumishuna yedu.

Zvakanaka ngeumweni mukuwo kuti tishandise mitombo yechintu ngekuti inodetsera kurapa mishuna yedu , inorapa zvakasiyanasiyana ingaa mishana, mitsipa nezvimweniwo zvingadai zveitipingaidza mukupona.

Kwai hayi denda rakatye hama asi apa tinoti denda rakatye mitombo. Mitombo yechivantu chedu inodetsera ngekuti inorapa mikhuhlani yakasiyana siyana. Imweni inorapa mundani, imweni inorapa mishana zveindoenda nekusiyana kwedenda rako.

Mitombo yemushango inodetsera kurapa, ino rapa zvakasiyanasiyana ingadai iri mirenje inotetena, kana mishana inotetena ungaa mitsipa unorwadza inotova nezvipande zvevana zvepasoro zvinorapiwa zve.

Mitombo inoshanda zvakawanda mukati mengazi nemishuna dzedu mukupona kwedu. Imweni inorape ngazi, imweni inohluze svina inonga yeishaishira ndaramo yedu.

Mutombo wechintu unorapa. Unorapa mikhuhlani dzakasiyana, asi inodetserazve ikatorwa ngevakafunda ngezvazvo, voisumudza kuti ibare mitombo yechizvino-zvino.

Kushandisa mitombo dzechintu dzedu dzakanakira kuti hapana nachimwe chinenge chakaduswepo chati chapungurwa cheiduswa kurashwa kuretu. Unoushandisa wakazvikwanira kuita ingatei uchabva mushango.

Mitombo yechintu chedu haidhuri, hainesi kuitsvaka kuiona, inonga indori padhuze. Asi chibingaidzo ndicho chekuti tinenga teiparadza mashango edu ngekuti vantani vachazobarwa avazomaoni.

Iriyozve mimbiti inoonekwa kuchindau dzakareba dzinodetsera pakurapa zvingadai ngekudetsera kurapa vachechana zvipande zvepasoro inodetserazve mitombo yechiyungu.

Kwedu kuchindau uno mitombo wemushango ingadai ngemubhumu kana kuti mushani inoonekwa mushango esi yeidetsera kurapa mikhuhlani, esi zvaizopinda kunaka ngezvekuti dai yaidorwa nechipomo kuti vantu vanase kudetsereka veirarama.

Dai vantu vemundau vaibhuyirana kuti mutombo uyu kana kuti uyu wemushango unoshandei wozotorwa wakadarokwo woendeswa kune vanofunda ngezvazvo woguma owuoongorora oningirisa oona kunobuda mutombo muhlobonyi ungazodayi uchizobetsera mundaramo.

Mitombo yechintu iyi tinoida ngekuti inobeura zvinonga zvoita inga zvakasunga mumishuna dzedu tinozwa zvoti hweee kana taupuza kana kutowa towa ndiwona.

Mitombo yechindau inohiniwa mundau dzakawanda peshe -peshe asi unode kuti uutore urape chinonga cheikurwadza weuziya mashandisirwo awo.

Mitombo yechiantu yakanakira kuti inotirapa mikhuhlane yakasiyana siyana teipona. Yakanakira kuti unokonazve kurapa mundani munonga mweitsuna tsuna uye mweipisha kuti mupone.

Mutombo yechintu inooneka mushango inotidetserazvee kurapa mukhuhlani mumwiri dzedu. Asi tinokonazve kuita amweni manhaitai ekushandisa mitombo yechizvino zvino ngendaa yekuti tikaramba takaningira mushango, shango redu reshe ticharitsvaira rikapera.

Mitombo yechiantu inorapa mikhuhlani yakasiyana siyana. Imweni inoita okusimwa. Imweni inoita inozvimwerera yega mugwasha. Asi yeshe yeidetetsera kurapa zvakasiyana siyana zvingadai zveitinetsa mundaramo yedu.

Mitombo yechindau inotidetsera kurapa mikuhlani yakasiyana siyana imweni inotidetsera kurapa mundani munenge meirima ruma imweni inotidetsera kurapa gotsorwa.

Zvakanaka maningi kune vaya vanenge vanadzo mitombo dzechindau kana dzemishakanidzo. Dzingaa nzinde zveshe zvinobetsera kurapa mazino anenge eipanda kurapa mishuna inenge yeitetena ngenzeezve dzinenga dzeiruma, mitombo yechivantu inoshanda.

Mikhuhlani inouya nguwa ngenguwa, kuda nekusada hino zvikaita ungati zvakuphika wakariyarwa unokasira kotora mitombo yemushango inonga iri padhuze newe muntaraunda usati warumba kuchibhehlera kuti umbodetsereka nguwa idzodzo ngekuti inodetserawo.

Azvironzipi kuti mutombo yemushango airapi. Inorapa yeipedza mukuhlani asi zvakanaka kuti inosisa kuti imwiwe ngechipimo chakafanira.

Muchindau kuno tinogonda kuti mutombo unobva kumashakani emimbiti nenzinde. Mikuhlani inopedzwa ngemitombo yemushango.